Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Oshilongo kehe opo shi vule okukale ka po oshilongo shasho shi li pamuthika nenge omayinyengo agehe moshilongo taga ende nawa noge li taga vulika osha pumbwa oshimaliwa, opo shi kaleke po iinima ayihe yi li melandulathano.

Aantu mboka aanyakwa ohaa kambadhala aluhe okukong omboloto yawo, pamukalo gokulanditha iinima mbyoka hayonga noya ninga po noonyala dhawo yoyene ohaa kambadhala opo yuulikile aantu iinima mbyoka yaninga po, nopo aantu yavule okwii landa po.

Iilongo oyi na iimaliwa mbyoka yi na omathano noshowo ongushu ya yoolokathana. Iilongo ohayi ningi tashi vulika, opo kombanda ya tule ko omathano ngoka taga ulike eliko lyoshilongo shawo, naa ngoka wo taga ulike iinima mbyoka ya simana moshilongo shoka.

Ombaanga ya Venduka ohayi kala noku londodha aalongithi yombaanga opo ya kale ya kotoka ,no ya kale yeli uupathi opo kaa ya ninge iihakanwa yookalyamupombo nenge mboka yeli aakengeleledhi yoku yuga aantu iimaliwa yawo moka momikalo dhoka ha yeya lombwele kutya ombaanga ihayi pula nando omuntu onomola ye yombaanga yopaumwene oku pitila mongodhi .

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li hayi kala noku gandja omalongo kaalongithi yombaanga oyo tuu ndjika, opo ye ya keelele kookalyamupombo naakengeleledhi mboka haya pula omaukwatya gaantu ngoka gopawumwene.

Uunongo waantu owo oshinima shimwe hashi fuula, nohashi nyanyudha noonkondo, oshoka aantu mboka ye na uupenda noye na oonkondo okweeta po iinima, ohaa vulu okunduluka po iinima taye yi hongo miiti, ngaashi iipundi mbyoka hayi monika nawa, nohayi kala tayi fuula omeho gaatali.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina omikalo odhindji moka hayi kwashilipaleke kutya aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika oyeli yahupitha iiniwe yawo, moka haavulu okulongitha uukalata wawo mokulanda iinima yayoolokathana moositola, pompito mpoka ihaa pulwa nando iishoshela yasha.

Ombaanga yotango yopashigwana, ohayi unganeke wo uupulaapulo mboka haya pula aakwashigwana nosho wo aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika moka haya kala ya gandja oondando dhayooloka dhoka tadhi vulu ku kala dhiisindanenwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na wo omukalo moka aantu haya vulu okukwashilipaleka aapambele yawo. Shika ohashi kotha N$ 35 komwedhi. Omuntu opo akwashililpaleke aapambele ye oha tumu okatumwalaka ta ti: "Efumviko" konomola 34778.

Moositola omo omuntu hayi uuna ahala kulanda oompumbwedhe .aantu moskola ohaakalanda iinima yayooloka kuza kiiyimati nosho woo iinima yilwe nzoka yili oombumbwe dhawo

Uuyogoki oshinima sha simana nosha pumbiwa komuntu kehe, omuntu opo a kwashilipaleke kutya olutu okwe lu kale ka po pamukalo omwanawa nolwa yela oku na okulanda omagadhi oshowo oothewa.

Oku landitha oondjato oshili omukalo omwaanawa gokweetapo iimaliwa, oshoka oomeme oye hole okuhumbata oondjato okuya pomahala gayooloka ngaashi okuya koongeleka nenge okuya tuu pomahala galwe mpoka ta pumbwa oku enditha mo iinima ye mokandjato.

Aanamagumbo nenge aantu mboka yiiyadha yeli mompumbwe yiipundi niitaafula oye hole oku talelapo omahala gomangeshefelo mpoka taavulu okwaadha iipundi niitafa mbyoka yina ongushu noyili wo methano ewanawa.

Ombaanga yavenduka ohayi kala nokuninga omahwahwameko moka haya kala nokugandja omasindano kaalongithi yombaanga mboka haya kutha omikuli opo ya lande oohauto.

Ombaanga yaVenduka oyali yagandja ompito moka aahikingalo kwali yapulwa yaninge okakangalo kombaanga oyo tuu ndjika . Okwali taya sindana omapapa gayooloka, moka omusindani gwotango ali tayi N$70000, omutiyali N$50000 nomutitatu N$30000.

Ombaanga yopamuthika nayo ohayi kutha ombinga moku kala ya talela po omahala gomawuliko giipindi moka wo yali ya talele po ehala lyomauliko giipindi yaOngwediva 2024, shika ohaye shi ningi, opo ya etele omayakulo gombaanga kaakwashigwana po pepi.

Omuntu ngele ayi kositola oha tala iinima mbyoka ye eli eyi pumbwa na oha tala wo kutya iimaliwa mbyoka ena oyithike peni na otavulu okulanda shike niimaliwa mbyoka shi ikwatelela kutya iinima ingapi tayi gwana mo oshoka ito vulu oku kutha iinima mositola ngele kuna iimaliwa ya gwana.

Aahongi yiipilangi, oyo aantu yamwe yena uunongo mboka hawu nyanyudha noonkondo. Aantu oyendji uunongo mbuka oya valwa nawo, nayalwe wo oyewi ilongele koosikola dhopaungomba, moka haya vulu okunduluka po iipundi, iitaafula, noshowo iinima oyindji mbyoka hayi monika nawa.

Aahongi yiipilangi oyo aantu yamwe yeli omanyakwa, mboka haya vulu oku etapo iinima yahongwa pomikalo dhayooloka okuziilila miipilangi shika oha yeshiningi opo yakwashilipaleke kutya iihongomwa yawo oyili yanana omeho gaatali nomeho wo gaalongi.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kala nokulondodha aalongithi yombaanga ndjika, opo ngele taya landa iinima mbyoka yongushu oyindji nenge mbyoka tayi kotha iimaliwa oyindji, ya kale haye shi ningi konima yoowili omilongo 24 uuna ya tula ko iimaliwa yawo kombaanga.

Pomahala gomalandithilo, ohapu kala puna aantu oyendji. Pomahala mpoka opo mpoka aantu haya tsakanene okuza koombinga noombinga. Okutala iilanditomwa, noshowo okuuya yakonge oompumbwe dhawo.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi kutha ombinga moku kala ya kunkilila aalongithi yoopate opo kaya hinge yeli kohi yomalovu nenge kaa hinge taya nu.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho mbyoka ya yooloka koshilongo oshikwawo noshowo yi na ongushu kaayi thike piimaliwa yoshilongo oshikwawo. Omuntu ngele a zi moshilongo she ta ka talela po koshilongo oshikwawo oha pumbwa, opo a gandje iimaliwa yomoshilongo she ye a vule okupewa iimaliwa yomoshilongo moka a ya.

Ombanga yaVenduka ohayi kala aluhe nokutseyithila aalongithi yombanga ndjika nkene iishoshela yili ya gwa pevi moka kwali yeya tsyithile kutya iishoshela oya za pomulongo oshinkwali yimwe mbali ntano okuya koopelesenda dhili omulongo komutse.

Oshimaliwa ohashipumba okupungulwa aantu mongashi ngeyi ohga pungula imaliwa yawo kombaanga nongele eshi pumbwa oha ka tala oshimaliwa kombaanga.

Ombaanga ya Windhoek oyili hayi kala noku londodha aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika noku yakeelela kookalyampombo noshowo kaa kengleledhi mboka yaninga oyendji mboka taa kengelele aantu momukalo gokupitila kutya oyeli taadhenge oku ziilila kombaanga.

Aantu mboka aanongo noyeli omanyakwa mokundulukapo iinima, ohaya nduluka iinima yayooloka mbyoka hayikala iikwatelwa noshowo iipundi ndjoka aantu haya kuutumbako ,iinima mbika ngele yeyi ningi ohayeyi landithapo.

Uunongo wokuhonga iipilangi ohawu kala uunongo wavalelwamo nenge yalwe ohayayi kosikola dhopawungomba opo yakiilongele uunongo mbuka. Uunongo mbuka ohawu kwatha omuntu opo andulukepo iinima yayooloka mbyoka yahongwa miiti nenge miipilangi.

Ondunda yokulala oyo ehala hali pumbwa okukala lyatonatelwa lyakalekwapo lyayela nolili wo melandulathano. Mondunda wo yokulala omuntu ohavulu okutulamo iipundi mpoka havulu okukuutumba uuna ahala avululukithe omadhiladhilo ge nenge uuna ahala aleshe embo lyontumba elina.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aanangeshefa okuya pa omikalo nkene yena okukala ya kaleka po oongeshefa dhawo tadhi yi nawa komeho.

Methimbo ndika ookalyamupombo yeli ya ninga oyendji naakengeleldhi wo yeli ya ninga oyendji aantu ohaya kala nokulondodhwa opo ya kale yeli uupathi ngele taya pewa iimaliwa oshoka opu na ookalyamupombo mboka taya niingi iimaliwa yaafele.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo, omuntu opo a vule okukala aya kostola eta zi ko noshinima shoka apumbwa, oha pumbwa okuya ko niimaliwa moka ta gandja iimaliwa komulandithi ye ta pewa shoka eshihala komulandithi.

Ombaanga yaVenduka ohayi ningi omathigathano ogendji ngoka haye ga ningi opo ya hile aantu noya ninge wo aantu oyandji iilyo yombaanga yawo. Ohaya ningi omathigathano ngaashi moka aantu taya vulu okuisindanena oongodhi ndhoka dhopashinanena.

Ombaanga ya venduka oha yi kala no ku londodha aongithi yombaanga ndjoka, opo ya kale ya kotoka, oshoka ookalyamupombo naakengeleledhi, oya ninga oyendji. Momikalo moka ha ye ya lombwele kutya, ombaanga ka yi ma ethimbo lyo ku kupula iimaliwa opo wu kutheko esindano ndjoka wa pewa.

Oshimaliwa shoondola omathele gaali gaNamibia oshi li sha thanekwa ngoka a li omuleli gwaaNama a tseyika nawa gwedhina Hendrik Witboi. Omusamane nguka okwa tseyika nawa molwa iilonga ye mbyoka a li alongo noye wo gumwe gomaantu mboka kwa li ye li ompinge nuukoloni waaGermany.

Ombaanga yaVenduka ohayi kala aluhe nokuninga omahwahwameko moka haya hwahwameke aalongithi yombaanga ndjika, yakuthe omikuli opo yalande oohauto dhawo, na olundji ohaya ningi omathigathano gayooloka, moka aantu mboka taya kutha omikuli yalande oohauto taya vulu okukala yiisindanena oshimaliwa.

Uumeno owuli oshinima sha shimana, oshoka ngele omuntu wa kunu uumeno woye, uumeno mbuka oha vulu okuwu landitha po nomomukalo muka oha mono iiniwe. Uumeno wo ohawu mene pamaludhi ga yooloka nuumeno mbuka aantu ohaye wu tula pomahala, opo ka mo nikithe ehala nawa.

Aahongi yiipilangi oyo aantu yamwe mboka omanyakwa. Aantu mbaka oyena uunongo woku etapo iinima, hayeyi hongo miiti. Iinima mbika ohayi kala tayi monika nawa, noshowo ohayeyi ningi muunkulungu, nomuunongo wawo mboka yena.

Ethimbo olyo oshinima sha simana. Ethimbo woo olyili lya pumbwa oku kalekwapo . Omuntu opo a kwashilipaleke kutya okwa penduka pethimbo na okwa ka longa iilonga ye yesiku ngaashi naanaa a pumbwa nenge tashi tengenekwa okuza kuye. Okwa pumbwa oku kala ena owili ndjoka tayi mu pendula opo a kwashilipaleke kutya ina lata.

Ombaanga yaVenduka ohayi kala wo nokuunganeka omathigathano gokatanga kokoompadhi. Oya li ya ningi ethigathano ndyoka lya li lya patulukila mboka ye li kohi yoomvula omilongombali nayimwe, ndyoka lya li lyi li kOkaiti.

Iimaliwa eliko lyoshilongo nosho woo omuntu opo avule oku kala iigwanithilapo oompumbwe dhe okwa pumbwa oshimaliwa. Iinima ya yoolokathana oyina ongushu noyina woo oondando dha yoolokathana.

Methimbo ndika lyongashingeyi aantu oyendji oyeli ya pikwa komaluvu noyeli haya landa omalovu ngoka gena ondilo. Oyeli ya itayela kutya omalovu ohage ya kwatha ya dhimbwe omaudhigu gawo nenge ya dhimbwe omauwehame gawo ngoka taya pitile mugo.

Omahala giipindi ogo omahala gamwe ngoka haga udha. Aantu ohaye ya pomahala ngaka okutala iipindi ya yoolokathana nosho wo okutala iinima mbyoka taya vulu okulanda po naa mbyoka ya hokwa.

Aahongi yiipilangi oha longitha uunongo wawo oku ndulukapo iipundi, iitafula noshowo oosikopa. Iinima mbika ohaye yi nduluka okuza miipilangi noshowo ohayeyi ningi yi kale tayi monika nawa noyili wo muukwatya moka tayi nana omeho gaatali.

Oombanga opamwe nomahangano ohadhi hunganeke omathigathano moka aantu haya vulu okwiisindanena omapapa gayoloka, ohaya ningi omathigathano ngaashi ngoka gumbasikela na galwe wo.

Aa Africa oyo aantu yamwe mboka yeli ya simaneka oku landitha, noku ulika iipindi mbyoka ya longwa muunkulungu wawo yene. Ohaya eta po iinima oyindji, myoka hayi ulike oohedhi dhoshitunda shawo, nosho wo mbyoka hayi ulike uunongo wawo.

Miilongo moka ehumokomeho lye ya tango, aantu ngele ya yi moositola methimbo ndyoka lyongashingeyi ihaya dhengelwa iinima yawo komuntu, ihe ohaya kutha iilandomwa yawo mbyoka ya landa e taye yi dhenge kuyo yene mpoka taya futu kuyo yene eta futu wo iilandomwa yawo mbika kuyo yene.

Oostola ohadhi kwatha opo aantu ya vule okukala ya mona oompumbwe dhawo. Aantu ohaya yi koostola oku ka konga ompumbwe dhawo dhoka yedhi pumbwa na ohaya ka landa wo iinima mbyoka yeyi hala.

Ombanga yopamuthika gopombanda nayo ihayi kutha ombinga moku yambidhidha omahangano ngoka ge lilepo uukali nawa womuntu nosho wo uundjolowele waantu, moka wo yali ya yambidhidha ehangano lyoku kondjitha okankela, pamukalo ngoka yali ya yambidhidha noshimaliwa N$500 000.00.

Ombaanga yaVenduka ohayi kutha ombinga momahwahwameko gokugongela iimaliwa opo ya kwathele mboka yena omukithi ngoka gokankela. Okwali woo ya unganeke uudhano mboka kwali tawu ishangithwa ko N$4500

Ombaanga yaVenduka ohayi kala noku hwahwameka aalongithi yombaanga ndjika opo ya wape oku ilikolela oohauto dhawo pamukalo ngoka goku likola omukuli nombaanga oyo tuu ndjika.

Pomahala ngoka gokwiinyanyudha ohapu kala pe na iitafula opo ngele ope na aakwanezimo mboka ye ya okulya omwiha nenge okulya uulalelo pehala opo tuu mpaka, ohaye ya e taya kala omutumba yo taya landa shoka ya hala.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi kala aluhe noku gandja omayele osho wo omikalo, moka aalongithi yombanga oyo tuu ndjika taya vulu oku kala ya pungula iimaliwa yawo, moka ta yeyape omikalo, moka taya vulu ya kalekapo iiniwe yawo nosho wo moka taya vulu oku kala yeyi longitha nawa.

Omathigathano goombasikela ogo omukalo gomadhewo . Omathigathano ngaka ohaga eta mboka taya kutha oombinga opo yakale yiisindanene omapapa gayooloka.

Omathigathano goombasikela ogeli omukalo gwomadhewo ngoka wo aantu haya vulu oku kala ya sindana omapapa ga yooloka, shi ikolelela kutya okweya omutingapi.

Omahala ngoka haga landitha iikulya yapya ohaga kala aluhe nokuhila aalandi oshoka uuna omuntu i iyadha esiku ndoka aloloka kena oonkondo dhokutekela ohayi ashike positola mpoka eta landa po oshikulya she shoka shapya shoka tavulu okulya pethimbo mpoka.

Aahongi yiipilangi oha ndulukapo iinima oyindji oku zilila miipilangi mbyoka ha yi ndulukapo pawunongo wawo noshowo pawunkulungu mboka yena. Ohanduluka po iinima ngashi ombete , iitafula ,iipundi noshowo yimwe.

Omiti odho oshinima sha simanekwa oshoka ohadhi gandja omauwanawa ogendji. Omiti dhimwe ohadhi vulu okuhongwa etadhi e ta po iipilangi. Iipilangi mbika oyili omukalo gwiiyemo oshoka oahyi vulu okulandithwa nenge okulongithwa pamukalo gokunduluka po iinima ya yooloka mbyoka tayi vulu oku landithwa po.

Methimbo ndika lyashinanena aayenda ihaya thikilewe poshinyanga ihe ohaya thikile moseti mono hamu kala muna iipundi mbyono omuyenda ha kutumba uvite uugumbo nokwamangukuka.

Ehumokomeho miilongo yilwe olyi li tali endelele noonkondo. Miilongo yilwe aantu ngele ya yi mositola, ohaya kutha iilandomwa yawo, ita ye yi idhengele iinima mbika kuyoyene.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kala noku hunganeka omaudhano ogendji. Omaudhano ngaashi okatanga kokoompadhi nomaudhano wo ga yooloka. Shika ohaye shi ningi opo ya kwashilipaleke kutya oyena ekwatathano ewaanawa naalongithi yombaanga noshowo naantu yomomudhingoloko.

Pomahala mpoka aantu ha yeya ya lande iipindi ohapu kala puudha. Komahala ngaka ohapu kala puudha aapindiki mboka taa pindike iinima ya yoolokathana noshowo ohapu kala puudha aalandi mboka yeya oku landa iipumbiwa yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi unganeke omaudhano ga yooloka, iinima mbika oha yeyi ningi opo ya wape okutula edhina lyombaanga yawo pombanda moka wo haya ningi aakwashigwana opo ya tseye ombaanga oyo tuu ndjika.

Ngele omuntu ena iimaliwa omayenditho agehe ohaga kala omapu. Ohavulu okulanda shoka a hala nohavulu oku kala igwanithila oompumbwe dhe kehe ndhoka ta pumbwa oshoka iimaliwa ohayi vulu okuninga ayihe.

Omuntu ngele azi moshilongo she okuya moshilongo oshikwawo ohashi pumbwa opo akale apewa iimaliwa yomoshilongo mwiya aya, shika ohashi ningwa oshoka iilongo oyina iimaliwa yina oongushu dha yolokathana.

Iimaliwa oyo iinima ya simana noonkondo. Iimaliwa ohayi shiningitha tashi vulika opo omuntu akale e na iipumbiwa ye yesiku, a kale e na shoka a hala, ye akale wo iilikolela kehe tuu shoka a pumbwa.

Uunkulungu nuupenda womuntu ohawu mupe opo eetepo iinima yayoolokathana ngaashi iipundi, iitaafula nayilwe wo mbyoka hayi monika nawa. Aantu yamwe oyena uunongo wuuvalelwamo nayamwe wo oyewu longelwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kutha ompito opo yi kale ya gandja omauwanawa ogendji koshigwana. Ombaanga ndjika ohayi vulu oku kala ya pa aantu oompumbwe dhawo, momukalo ngoka oku kala ye ya pa iikwathitho ya yoolokathana.

Ombaanga yotango yopashigwana mokukala ya gandja omauwanawa gayoolokathana koshigwana iikulya oshowo mboka haya vulu okukala ya pa aakwashigwana oompumbwe dha yooloka dhoka taye dhi pumbwa.

Ombaanga yaVenduka aluhe ohayi kala nokutsa omukumo aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika, opo ya kale haya pungula iiniwe yawo. Moka haya vulu okupungula oshindji etaya futu oshishona, oshoka ka kuna iishoshela yasha yagwedhwa po.

Aantu oyendji oyena omaunongo ogendji gayoolokathana. Aantu yamwe oyena omaunongo gomauvalelwamo, noyamwe wo, yi ilongele omaunongo ngaaka. Uunongo ngaashi, okuhonga iipilangi, moka haya hongomo oombete noshowo iinima oyindji.

Oondjato odho dhimwe dhomiinima mbyoka yi na aalandi oyendji. Oondjato odha simanekwa uunene noonkondo, oshoka omuntu oha pumbwa oku kala ena ondjato ye yoku enda omambo ge, nosho woo ena ondjato ye yoku kala a tula mo ongodhi ye na yilwe woo mbyoka e yi na.

Mongashingeyi aantu oyeli yasimaneka okulanda iiyimati nosho woo iikwamboga mbyoka hayi landithwa momapaandanda oyeli yeshininga oshoka iiyimati momapaandanda oyili yina oondando dhili pevi oku elekathana naambyoka yili moositola.

Moombelewa ohamu tulwa iipundu mbyoka omuntu oha kuutumba uuna talongo iilonga ye

Oshilongo kehe oshina iimaliwa mbyoka haya longitha . Iimaliwa kehe oyina ongushu yawo noshowoo kapuna oshilongo shina iimaliwa yafa yoshilongo oshikwawo.

Uunkulungu waahongi yiipilangi owo wumwe wo moowino ndhono hadhi fuula noonkondo. Aantu mbaka ohaya vulu okunduluka po iitaafula, ishewe ohaya vulu okunduluka po iinima ya yoolokathana mbyoka tayi vulu okukala ya longithwa.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyo ombaanga yimwe ndjoka ha yi shiningi ta shi vulika opo ya kale yagandja omakwatho moshigwana pamikalo mpoka ha ya gandja noku kwathela omahangano ga yoolokathana, oku ya pa iimaliwa opo ya wape oku kala ya gandja moshigwana.

Ombaanga ya Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi tsu aantu nenge nditye aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika omukumo opo ya kale nokutsikila okupungula iisimpo yawo. Okupungula kombaanga oyo tuu ndjika i hayi pula omuntu a fute oshimaliwa sha sha.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo. Opo omuntu a vule okuninga omainyengo ga yoolokathana nenge a vule okumona oompumbwe dhesiku okwa pumbwa iimaliwa. Iilongo ya yoolokathana ohayi longitha iimaliwa ya yoolokathana mbyoka yi na ongushu ya yoolokathana.

Ombaanga yaVenduka pomathimbo gomatango omanene ohaya kala nokuhalela aalongithi yombaanga ndjika omahalelo omawanawa gopethimbo ndyoka. Ohaya kala nokuya halelela ombili naakwanezimo yawo osho wo omahalelo omawanawa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina omikalo odhindji, moka aakwanezimo taya vulu okukala ya kwashilipaleka oonakusa yawo. Pokutameka pokashona hoka omuntu tavulu okukala tafutu oondola omilongo ndatu nantano, kehe komwedhi.

Aahongi yiipilangi oyo aantu yamwe mboka ye na owino noye na uunongo mboka hawu hokitha noonkondo. Aantu mbaka muunkulungu wawo ohaa vulu okweeta po iinima yomaludhi ga yoolokathana, moka haya vulu okuhonga noku ninga po iinima ngaashi: oombete, ooskopa na yilwe wo mbyoka hayi vulu okuza miiti.

Iimeno oyo oshinima shoka shili shiholike noonkondo. Aantu oyendji oye li haya landa uumeno mositola opo yeye yewu tule pomahala gawo, wumwe owuli uumeno mboka hawu ya pe iiyimati noshowo iikwamboga, ihe wumwe owuli po oku kaleka po ehala tali monika nawa.

Omuyenda ngele a thikile megumbo lyopashinanena oha thikile mehala ndyoka hali ithanwa oseti, moseti oha kuutumba nomo wo ha tege eye a kundwe. Mehala muka ohali pumbwa okukalekwa po lyayela lyili melandulathano nota li gandja ethano ewaanawa komuyenda.

Omiti odho uuyamba uunene mboka hatu adha muushitwe, momiti ohatu vulu okukuthamo iinima oyindji ngaashi okuhonga iipilangi momiti mbyoka hayi vulu okulandithwa naantu ohaya vulu oku imonenamo iimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina omikalo odhindji moka hadhi kala tsa omukumo aantu , ooyene yongeshefa oshoka kwathele yeetepo omikalo nkene taya humitha komeho oongeshefa dhawo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa mbyoka haya longitha moshilongo shawo. Iimaliwa kehe yoshilongo oyina oongushu dha yoolokathana. Ngele omuntu ayi koshilongo oshikwawo ohashi mu pula, opo a ka kuthe nenge a pewa iimaliwa yomoshilongo shoka oku taamba thana niimaliwa yomoshilongo she.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa mbyoka haa longitha moshilongo shawo. Iimaliwa yiilongo ya yoolokathana oyi na ongushu ya yoolokathana na oyina woo omalupe gayoolokathana moka yamwe ya tulako aaleli yawo nayamwe woo ya tulako iinima mbyoka ha yi adhika moshilongo shawo mbyoka ye yi talako kutya oyo ongushu yoshilongo shawo

Oositola , ohadhi pindike iipindi yayooloka, opuna oositola dhoka hadhi landitha iikulya , oshowo opuna oositola dhoka hadhi landitha iikutu, iikutu yoshimeme oshowo iikutu yoshitate.

Ombaanga yoStandard ohayi kala aluhe nokutsa aanasikola omukumo, opo ya patulule omayalulo gombaanga nombaanga oyo tuu ndjika moka haya tula po omasindano ga yooloka ngoka aanasikola taya vulu oku isindanena.

Opu na omikalo odhindji ndhoka aantu haa longitha opo ya longekidhe iikulya. Opu na aantu mboka ye na uunongo woku mbaka na ohaa mbaka iikuki, oomboloto nosho woo yilwe mbyoka hayi vulu okumbakwa.

Oombaanga wo ohadhi vulu okukala dha unganeka omaudhano. Omaudhano ngaashi omathigathano ngoka gokutondoka, noshowo omaudhano gamwe ga yoolokathana moka haa gandja uumbindja noshowo has kala okugandja omapapa ga yoolokathana.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa mbyoka haya longitha moshilongo shawo, onkene kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ongushu ya yoolokathana oku yeleka niimaliwa yiilongo iikwawo.

Pomahala gomangeshefelo, ohapu kala aantu oyendji, mboka yeya oku ulika iipindi yawo, nopomahala ngaka ohapuya wo aalandi mboka taye ya ya tale shoka aalandithi taya landitha.

Aantu oye na omawunongo ga yoolokathana moka haya vulu okunduluka po iipundi niitafula molwa uunongo mboka ye na mbyoka hayi monika nawa.

Momiti aahongi yiipilangi ohaya hongo mo nokunduluka po iinima yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya kuthamo iipundi, iitaafula nosho woo iinima yimwe mbyoka ye yi ninga po nuunkulungu wawo hayi monika nawa.

Ombaanga yaVenduka oyi na iitayi oyindji moshilongo. Oyi na iitayi ngaashi mOtjiwarongo, omOshifo, omOshiwakopo, omOshakati nomOngwediva. Shika ohashi ningile aalongithi yombaanga ndjika, opo ya mone omayakulo meendelelo.

Iihongomwa yahongwa miipilangi oyo iinima yimwe mbyoka yina ongushu noyi na wo uutalelo uuwanawa, miipilangi ohamu hongwa ngaashi uutaafula woku kaleka po iinima noshowo iinima yayoolokathana mbyoka omuntu to vulu oku kaleka pehala lye.

Oombaanga yaVenduka ohayi kutha ombinga momikalo odhindji moka haya vulu okukwathela aanangeshefa yoongeshefa dhayoolokathana, pomukalo ngoka haya vulu okulala yeyapa omakwatho gopashimaliwa.

Ongeshefa oyo oshinima shoka shina nohashi eta iisimpo. Aantu ohaye ya nokutala iilandithonwa pomahala mpoka puna omangeshefelo noha ye ya okulanda . Nenge okuya yatale kitya iinima mbyoka yapumbwa otayi kotho ingapi.

Moka haya longwa omikalo odhindji okumona iihohela oyindji

Iitopolwa noshowo iilongo oyindji muuyuni ohayi longitha omikalo dhiiyenditho ya yoolokathana moka iilongo oyindji hayi longitha iiyenditho ngaashi uumota, uupakapaka, uumbasikela noshowo yilwe ya yoolokathana.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo nosho woo iimaliwa iikukutu. Aanangeshefa ohaya gongele iimaliwa mbika iikukutu opo ya ka pewe ko iimaliwa mbyoka yomafo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kala aluhe ekwatho enene kaanangeshefa ongele aanangeshefa mboka aape nenge aanageshefa mboka akulu ,shika ohaye shi ningi opo yeya kwathele okukala taya kalekepo iinima yayo nokukala woo takwashilipaleke kutya oongeshefa dhawo odhili taa dhiyi komeho.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Ngele omuntu ke na oshimaliwa iha vulu naana okukala i gwanithila po oompumbwe dhe ndhoka a pumbwa. Oshimaliwa ohashi kwathele wo opo aantu yiilongo niilongo ya wape ya kale ye endathana.

Ombaanga ya Venduka ohayi kala aluhe nokutseyithila aalongithi yombaanga yawo iishoshela uuna tayishuna pevi nenge tayilondo. Ombaanga ndjika ota yi tseyithile aayakulwa yawo nkeno iishoshela yashuna pevi okutameka momasiku 29 ga Desemba 2025.

Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo, oshilongo Namibia oshina iimaliwa yomafo nosho wo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa yoshilongo shetu oyina, oyo yimwe yomiimaliwa mbyoka yili yina ongushu.

Ombaanga yaVenduka pomathimbo gomatango omanene ohayi kala nomathigathano ga yoolokathana moka aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika taya vulu okuka yi isindanena omasindano ga yoolokathana, moka haya vulu okukala yi isindanena iimaliwa nayilwe wo.

Pomahala giipindi opo omahala mpoka aantu yomihoko dha yoolokathana noshowo aantu ya za kiitopolwa ya yoolokathana haya tsakanene. Oha yeya ya tale shoka aanangeshefa taya pindike, noshowo oku ondodha omesho gawo.

Oombaanga ohadhi kala nokutseyithila aalongithi yoombaanga kutya iishoshela oyili pwiingapi, ohadhi kala woo nokuya tseyithila una iishoshela yalonda nenge yaya pevi.

Muuyini mbuka we humo komesho nuuyuni woma kwatathano haga endelele oombaga odhe shi ninga tashi vulika opo omuntu a kuthe iimaliwa kombaanga ye momukalo ngoka ta longitha Ongodhi.

Ombaanga ya Venduka oyi na omashina gawo ngoka haga adhika pondje, ngoka haga pitike omuntu opo a wape oku kala akuthako oshimaliwa she, nenge oku kala a shendja opina yoka kalata ke.

Aahongi yiipilangi oyo aantu yamwe yena oonyala dhayambekwa noshowo yeli aampulungu. Aantu mboka ohaya vulu okuhonga iinima ya yoolokathana okuza miiti ngaashi okuhonga iitaafula, okuhonga iipundi noshowo yilwe ya gwedhwapo.

Aanegumbo ohaya kala ye na ehala lyawo mpoka haye ya okukuutumba, okulya uulalelo nenge okulya omwiha noshowo oku ya ya gondje po . Pehala mpaka ohaya kala ye na po oshitaafula noshowo iipundi yi li po ya yalula aanegumbo.

Ombaanga yopamuthika muuyuni mbuka wopashinanena moka oongodhi dhina omakwatathano oye shi ninga oshipu opo aanangeshefa ngele taya landitha iipindi yawo yavule oku tuminwa iimaliwa kaalandi oku putila moongodhi.

Pomathimbo gomatango omanene ombaanga yaVenduka ohayi kala noku unganeka oompito odhindji moka aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika taya vulu oku kala yi isindanena omasindano ga yoolokathana.

Omahala gomangeshefelo mpoka aanangeshefa haya pindikile iipindi yawo oha pu udha noonkondo oshoka aantu oha ye ya opo ya tale shoka ye na po, osho wo oha ye ya ya lande iipumbiwa yawo yesiku.

Oshilongo shaNamibia osha nduluka po oshimaliwa oshipe shoodola omilongondatu. Koshimaliwa huka otaku adhika aaleli yatatu yaNamibia hoka taku adhika omukokolipelesidente tatekulu Sam Nujoma, omupelesidente omutiyali tatekulu Pohamba noshowo omupeleidente omutitatu tatekulu Hage.

Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo. Ngele oshilongo kashi na sha iimaliwa, ihashi wapa naanaa okukala sha gwanitha po omauvaneko ngoka ge shi ningila aakwashigwana yawo, onkene iimaliwa oyi li ya simana noonkondo.

Owino nuunkulungu womuntu ohawu vulu oke eta po iinima oyindji mbyoka hayi monika nawa. Omuntu e na uunongo ngaashi mboka wokuhonga iinima miipilangi oha vulu oku eta po uunima tawu monika nawa nuunima mboka omuntu ta vulu okutula kekuma lye nokumonikitha ehala lye nawa.

Ondunda yokulala olyo ehala ndoka hali pumbwa okukalekwa po lyili nawa, lya yogoka, lyili woo methano ewanawa. Omuntu ngele a penduka oha pumbwa okukala a yala ombete ye opo ayihe yi kale yili melandulathano.

Omahala gomalandithilo ogo omahala mpoka aantu hayeya ya tsakanene oshowo aantu hayeya yakonge ipumbiwa yawo. Yamwe ohayeya ya ondodhe omeho nayamwe ohayeya ya tale shoka yahala opo yawape yeye yeshi lande uuna ya mona iimaliwa.

Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo kehe shimwe shoka omuntu ta ningi monkalamwenyo okwa pumbwa oshimaliwa. Omainyengo kehe omuntu tega ningi, ongele oku landa iipumbiwa yesiku, ongele okuya pomahala ga yoolokathana, kehe shimwe shoka ta pumbwa opo eshi mone, okwa pumbwa oshimaliwa.

Ethimbo olyo oshinima shi li sha simana unene. Omuntu okwa pumbwa owili opo a kale ta tala ethimbo, ethimbo ndyoka e na okuka longa iilonga ye nethimbo wo ndyoka a pumbwa okupenduka. Oyendji ohaya lala noowili pooha dhoombete dhawo , opo ye shi ninge tashi vulika oowili ndhika dhi ya pendule opo ya wape okuka longa iilonga yawo yesiku.

Aahongi yiipilangi oyena uunongo mboka hawu hokitha noonkondo. Aantu mbaka oyena omikalo odhindji moka haya vulu oku ndulukapo iinima mbyoka yina uutalelo uuwanawa noshowo iinima mbyoka hayi hokitha noonkondo.

Omahala gomalandithilo ogo gamwe gomomahala ngoka haga vulu okweeta kumwe aantu, oshoka pomahala mpaka, aantu ya yoolokathana ya za koombinga noombinga ohaya tsakanene po, nayalwe wo mboka ya li ya ninga ethimbo inaaya imona ohaya vulu okutsakanena nokwiimona pehala tuu mpaka.

Omahala gomalandithilo ogo omahala ngoka haga hanganitha aantu nokweeta omihoko dha yoolokathana kumwe. Omahala gomalandilithilo aantu yaza koombinga dha yoolokathana ohaya tsakanene.

Iilongo ngele tayi nduluka po iimaliwa yiilongo yawo ohayi kambadhala okukala aluhe ya simaneka momukalo ngoka haya tula kiimaliwa huka shimwe shoka shomoshilongo shawo shoka ye li ya simaneka. Yo yamwe ohaya tula ko aaleli yiilongo yawo nosho wo iilongo yilwe ohayi tula ko omatungo ngoka ye li ya simaneka moshilongo shawo.

Omiti odhili oshinima shasimana noonkondo, momiti ohamu tu zile omawuwanawa ogendji, ohatu vulu wo okukuthamo iinima oyindji. Momiti ohamu vulu okuhongwa iipundi nosho wo iitaafula, osho wo momiti ohamu vulu okukuthwa iipilangi nosho wo iinima yilwe yagwedhwa po.

Omiti odho iinima yimwe mbyoka ya simana noonkondo, oshoka ohayi tu pe iinima oyindji mbyoka hatu yi pumbwa mokukalamwenyo kwetu. Omiti ohadhi tu pe ombepo. Nomomiti omo tuu muka, aahongi yiipilangi ohaa vulu okuhonga po iipundi, nosho wo iitaafula.

Oositola ndhoka hadhi landitha iikulya, ohadhi kala dhi na iitopolwa oyindji. Ohadhi kala dhi na oombinga ndhoka dha pakelwa iikunwa, nosho wo oombinga dhimwe dha pakelwa iikulya yomaludhi ga yoolokathana, dhimwe dhi na wo uuleke, nayilwe ya gwedhwa po.

Ayenda ngele tayeya megumbo lyopashinanena oha thikile moseti , oseti ehala ndjoka lyapumbwa oku kalekwapo lyalongekidhwa nawa lyakalekwapo lyayela nawa nosho wo lyili methano moka tali kaleke omuyenda uvite uugumbo.

Aahongi yiipilangi ohaya longitha uunongo wawo noowino dhawo oku honga iihongomwa yaza miiti mbyoka hayi monika nawa. Ohaya longitha omikalo odhindji moka iinima mbika hayi shambula nohayi kala yina uutalelo uuwanawa.

Ombaanga ya Venduka yimwe yomoombanga ndjoka ya simanekwa moshilongo shetu. Oyo yimwe yo moombanga ndjoka ya ta li kako ombaanga yili pombanda. Ombaanga ndjika oyasimanekwa enene okulongithwa kaantu. Ohayi longithwa kaanasikola oshowo kaantu yo poondondo dha yooloka moshilongo.

Aantu mboka ye na uunongo wa yooloka ngaashi aafikili nenge aahongi yiipilangi, ohaya vulu okulongela kumwe opo yeete po iinima mbyoka iiwanawa ngaashi iitafula yi na omagulu ga fikililwa, mbyoka haya vulu okulanditha opo ya vule okumona iiyemo.

Oshilongo Namibia, osho shimwe shomiilongo mbyoka yi na iimaliwa yi na ongushu. Iimaliwa ya Namibia yomafo, oya tameka poondola omulongo dha Namibia, tayi huulile poondola omathele gaali gaNamibia. Oshi na wo iimaliwa iikukutu.

Omahala gomangeshefelo ogo gamwe gomahala ngoka haga udha aantu mboka taye ya yakonge nokutala iipindi. Omahala ngaka aantu ohaya tsakanene mo oyendji, yamwe otaya ondodha omeho nayamwe wo taye ya okulanda nokutala shoka taya hokwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombaanga ndjoka yili simanekwa moshilongo, ombaanga ndjika ohayi kwathele noku ninga wo oonkalamwenyo dhaatotipo yoongeshefa mboka opo ta yeya oompu, oshoka ohaya vulu okuya kwathela noku ninga wo onkalamwenyo yawo ompu.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi tsu aluhe iilyo yawo omukumo, nohayi ya pe aluhe omikalo moka taya vulu okupungula iiniwe yawo nombaanga ndjika, opo iiniwe yawo ya vule okukeyi longitha pomathimbo go komeho.

Ondunda moka hamu thikile aayenda ano moka aayenda haya kuutumba, ohayi pumbwa okukalekwa po yili methano ewanawa. Yi li melandulathano yo otayi monika wo nawa. Mondunda muka omo aayenda haya kuutumba uuna ya thiki megumbo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi kwashilipaleke nokunkondopeka kutya mboka haya mbaanga nayo naamboka ye li iilyo yawo oyu uvite etumba okukala yamwe yomaayakulwa yombaanga ndjika.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinina mbyoka yili ya simana noonkondo muuyuni awuhe. Konyala kehe shimwe shoka omuntu ta ningi ohashi pula iimaliwa. Omayenditho agehe ohaga pula omuntu ta longo noshimaliwa noshowo kehe shimwe shoka omuntu ta dhiladhila oku ninga ohashi mu pula opo a kale ena oshimaliwa mondjato ye.

Aantu oyena omikalo odhindji dhokukonga iiniwe ngaashi omukalo gwokuhongapo iiningwomwa mbyoka hayi zi miiti ngaashi Iipundi niitaafula , mbyoka haya vulu okulanditha opo yamonemo iiniwe noya vule okwiilikolela sha shomboloto.

Mongaashingeyi oondando dhiinima odhili pombanda noonkondo. Onkene ongushu yiimaliwa nayo oyilipo tayi yi pevi. Owapumbwa oku kala wuna iimaliwa oyindji opo wuvule oku kala walanda shoka wa pumbwa.

Ongeshefa oyo yimwe yo miinima mbyoka hayi etele aantu iiniwe. Aantu ya yoolokathana ohaya kambadhala opo ya ninge po oongeshefa dha yoolokathana moka taya vulu oku mona iimaliwa no kumona omboloto yawo yesiku.

Momagumbo ohamu kala mu na ondunda ndjoka hayi thikile aayenda. Ondunda ndjika ohayi pumbwa okukalekwa po ya yela, opo aayenda ngele taya thikile mo otaya thikile mehala ndyoka li li melandulathano noli li po lya longekidhwa nawa.

Iimaliwa oyimwe mbyoka hayi ningi omakwatathano pamwe naantu . Iimaliwa ohayi eta iilongo kumwe nohayi ningi ayihe tayi vulika. Iilongo ya yoolokathana oyina iimaliwa yina ongushu ya yoolokathana.

Aantu mboka oonkulungu ohaya vulu okuhonga iinima oyindji miiti mbyoka tayi hokitha. Ohaya vulu okuhonga mo okuhonga iinima ngaashi yokwoopaleka pomahala, iipundi niinima wo yahongwa momalupe ga yoolokathana.